Endhuki eli ku bumuli obubonheka obulungi, obusikiliza, obw'akaghogho akalungi. Ng'eli kunhonhyamu ebisanhizo byelina okukozesa okukola omudhenhenhe. Ku bumuli kuliku obughaghagha, obwa kilagala.

Ennhumba ey'eitaka eyaselekebwa amabaati ameeru, yasiigibwaku langi endheru mu maiso, eli kumpi nh'ebigogo bigyetoloile nh'emiti, ghalala nh'obusubi obumpimpi. Elina akaguudho mu makati akaghulamu ensiko nh'ennhimilo ey'ebitooke.

Abaana abalenzi abasambi b'omupiira bali kwekubya ekifanhanhi ekya ghalala. Abasinga bavaile Jersey, abandi tibavaile ghangulu. Bali mu kisaawe, einhuma ghaibwe eliyo abantu abandhi. Ela abandhi basanhufu mu kifanhanhi.

Envuvu ibili dhili mu nnhandha. Eyindhi eyemeleile eyindhi elambaile mu maadhi. Kumbali ghaligho ogubaale ogubba. Ghabagho nh'akati ak'ebikoola ebya kilagala. Envuvu dha bbulaka nga mu matamatama mulimu kala ya kisiitaka.